loori viɛlli din kama nyɛ zaɣ nuɣso din di shim n ʒɛya di naba nyɛla zaɣ sabila loori ʒiɛ ʒɛla di luɣuli zuɣu salo ban nyɛ gbanpiɛla ʒɛla nimaani bi shab yɛla liiga sabila

linjima nim bin yiɣisi niraba anu n ʒɛya niraba ayi gbami yino domi duu ʒɛla bi nyaanga tia gba ʒɛla bi nyaanga

salo ban galisi nyɛla ban ʒɛ palizuɣ' lora bɛla ni maa ni salo maa shɛbi yɛla nɛnpiɛlla ka shɛbi yɛ nɛɛʒihi shɛbi gbabila tutanim bɛ nuuni

gbanpiɛla n bɛ palli zuɣu bi shab yɛla liiga nuɣsi din di shim pam lora biɛla palli maa zuɣu palli maa soŋya viɛli pam lain piɛla piɛla boomi pa dizuɣu

Salo bani galisi n laɣim zaya paɣaba ni dabba nyɛba ni zaa nyɛla gbaŋ sabila bi puuni shɛba gbubi la nuchɛbaŋsi bi nuuni bi gbubi la tuuta nima bi nuuni ka bi shɛba ye nɛɛn piɛla.

Salo n laɣim be duu bɛ nyɛla gbansabila duu maa puuni kama nyɛla zaɣ piɛlli teebuli bela duu maa ni bɛ puuni yino gbubila bin diɛmdiɣu din nyɛ zaɣ dɔzim

gbanpiɛla mini gbansabila n biɛni n gbiri awaanda kuriti biɛla nimaani kurugu maa yinga nyɛla zaɣ dozim ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi bi shab yɛla liiga nuɣsi din di shim

Salo bani yisi nieiba ayopɔin n bɛ tuma ni yiya nyɛla dini bɛ ni maa ni ka di chɛmsi nyɛ zaɣi ʒɛɛ bi nyɛla bini ye nɛma zaɣi vakahali dini dii bi di shimm.

kom n galisi doya la ŋarima tamla kom maa zuɣu zoli din du biɛla nimaani yiya din mɛnmɛ n tom koɣalila kom maa ka di shɛŋa kama nyɛ zaɣ ʒiɛhi ni zaɣ piɛla

ŋarima nim tamla kom maa zuɣu tihi piɛmi gili kom maa zaa loori nim tamla palli zuɣu ni yaɣali duu din mɛ n tam ʒɛla nimaani

salo n laɣam ʒɛ parantɛ shɛli din tiri laati buɣum gbuni gbansabila n nyɛba bi pilila zipili nuɣsi bi shab yɛla liiga din nyɛ vakaɣali din dii bi di shim